Bidib bili n ŋmɛri luŋa o yɛla liiga piɛlli ka o nyaanga paɣa so ʒiya ka so chinchini ka so ʒɛya ka yɛ chinchini bia shab ƶɛya yuundi o bi yino yɛla liiga ʒiɛ ka yino gbubi bolli o nuuni ka yino yɛ liiga zaɣ vakaɣali yili gbuni ka bi ƶiya tihi bɛ bi nyaanga

Kuli n niŋ ka niraba ʒi kum daadaka kum daadaka ŋo biɛmi ka zaham di nyɛla zaɣ ʒiɛ ka zaɣ piɛlli gabi dinni bi zooya ka bi yɛ liiga sabila so biɛni ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim tihi bɛ bi sani ŋo ha do so biɛni ka yɛ liiga ʒiɛ

Niraba n laɣam bɛ salin boɣali puuni bi yino gbubila ŋmani buɣubili n toori kom ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka bob bobga paɣa so ʒɛ kpaŋ yuundiba bi sola chinchini ʒiɛ ka bia bɛ o luɣuli ka bi yɛ niɛma dabba ŋo so yɛla liiga zaɣ dozim tihi bɛ bi sani gbambihi gba biɛni

Teebuli ŋo zuɣu keek biɛni ka di bɛ ŋmani piɛlli puuni laɣari pa teebuli ŋo zuɣu kpaɣara gba pa teenuli ŋo zuɣu buku ni pa teebuli ŋo zuɣu di shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛ fulaawa pa teebuli ŋo zuɣu doo ŋo gbubila kapu o nuuni ka tii bɛ dinni

Bipuɣunsi n laɣam wori bi kali waa bi yɛla kɛntɛ nima ka zaŋ bansi niŋ bi nuhini bi pirila namda sabila niraba bɛ bi nyaangu yundiba bi so yɛla liiga piɛlli ka so yɛ liiga sabinli ka pili zipili ʒiɛ so biɛni ka yɛ liiga vakaɣali

Bipuɣunsi ayi n ʒɛ shitoɣu gbuni bi yino yɛla liiga sabinli ka bob bob sabinli ka yino mii yɛ liiga buluu ka bob bob sabinli ka so chinchin buluu bi ʒɛla binwola gbuni leemu nim biɛni moonsi biɛni alaafee biɛni

Paɣa n ʒi o yiŋ sambanni duɣura o gbubi chɛrigi o nuuni ka zaŋ suu n pa dizuɣu ka zaŋ parantɛ pa teebuli ŋo zuɣu ŋmani bɛ teebuli loŋni o zaŋ duɣu tam kurifooti zuɣu sala bɛ kurifooti ŋo ni paɣa ŋo yɛla chinchin niɛma

Niraba n laɣam bɛ salima gbibu shee ɛskavɛta bɛ ni ka di nyɛ zaɣ dozim kuriti bɛ ni do so biɛni ka yɛ liiga piɛlli kpari ɛskavɛta ŋo polo tihi bɛ bi nyaanga shab ʒi anbirɛla gbunni so yɛla liiga piɛlli ka ʒi gaɣali zuɣu

Namda nim n zooi kpɛ di zoola tankpaɣu kama namda nim maa baɣala roba nima gbambili bɛ ni anbirɛla zaɣ dozim gba bɛ ni chinchina bɛ roba nim puuni bɛ ni

bi'puɣinsi ayi n-ʒia ka yino pamdi o kpee yino ŋɔ zaŋla o nuu tabi o shee ka ye liiga piɛlli ka ŋun mala la ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋa'sabinlli ni zaɣ'piɛlli ka di gabi taba bia za kpaŋa ka zaŋ o bɔɣiri ga taba ka so jinjɛm sabinlli

Teeku n boŋo ka ŋarima bɛ dinni ŋarima maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila tihi bɛ ŋarima ŋo shee yiya gba bɛ ŋarima ŋo shee yiya maa shɛli taha nyɛla zaɣ sabila loori nim chɛni palli zuɣu di shɛli nyɛla zaɣ piɛlli

Bipuɣunbili n ʒɛya ka wuɣi o boɣu o yɛla liiga sabinli ka so chinchini paɣa so gba gbubi bini o nuu puuni ka niŋ bansi so biɛni ka yɛ chinchini niɛma ka bob bobga ka pobi o ninbihi do so bɛ nyaanga ka gbubi sipiika

Loori shɛŋa din nya sarati m-be palli noli di shɛli nyɛla zaɣ' piɛlli loori kari' ʒee chani palli zuɣu teezi gba chani palli ŋɔ zuɣu dabba ayi zaya ka ye liiga piɛla loori ŋɔ zuɣu niɛma m-paya